Emikono edh'omusaadha dhigemye ekitupa ekiriku kapandhe, akali mulangi yabululu nga kaghandhikiibwaku ebigambo ebiri mu langi enderu. Omusadha ono avaire omudhoozi omwirugavu era nga ku ngalodhe edhigemye ekitupa kino kuliku empeta.

Omwala ogutambuza amaadhi. Omwala guno guli inhuma gha bizimbe era nga kumbali kule kuliku ebikaba byebabunga nhi kumbali kuno. Ebikaba ebyo bili mu biveera nh'ebindhi bisulesule. Era nga kumbali okw'olukonko kuno kuliku obusubi obuli mu langi ya kiragala, nh'omusaadha ali emberi ere.

Ekiwuka ekili kutambulira ku sengenge. Ekiwuka kino kili kutambulira ku mu ngeri ya magalamilira. Era nga kilimu elangi ibiri, endhirugavu nh'eya kyenvu ghagati ghakyo. Ebisengenge bino bibonekera mu langi eya kitakataka.

Ekifo ekikunganhilwamu ebintu ebye ndhaghulo nga ghano ghaligho engoye, ghaligho ebibya, enkwanzi, ebinuu, ebikopo ebintu ebindhi bingi enho

Ekifoo aghakunganhibwa ebikaba era nga ghaligho ebivera, ebigoyegoye nga nikumbali ghano ghaligho olukonko olukulukusa amaadhi amagubbu era nga kumbali okwolukonko kuno kuliku obusubi obuli mulangi yakiragala. Okuliranhanha ebikaba bino ghaligho emigwanha oba toyi edhavaku amabaati n'ekinhabiro.

Omulenzi avaire akakufira akamyufu era nga abekeire ensayo endhirugavu ku mugongo nha kafulanho ke akairugavu ka vaire ali kudholiga abaana abo bughala na bo bulenzi mu byeni byeibwe era nga alibasigamu elangi edhendhaghulo.

Abaantu mukaga balikusika ekitimba okuva mumaadhi abandhi batereku ebikofira nga oghundhi ataireku kyeru ate oghundhi yataku ekyiirugavu baveire engoye edhendhaghulo bali mumaadhi kubanga namaadhi galiku amayengo era nga eno kumbali amadhi yegakoma eriyo mukyanga era nga kumukyanga mukasonda ghaligho akadhomolo akeru akavoole

Obutimba obukozesebwa mu kuvuba, obutimba bunho bili mu langi eya bbululu omutangaavu nhe endheru era nga buli ghanho bungi bubunge.

Omugaati ogw'ekintoloze ela nga gwakitakataka gulimu n'ekituli, omugaati guno gwakazibwaku elinha elya donanti. Ela nga kumbali ghagwo ghaligho ekikopo ekimenheka nga mundha mw'ekikopo muno mulimu elangi endheru ate nga kungulu okw'ekikopo ekyo kwa kilagala.

Ebivaalo ebye bikula ebyendhaghulo nga munho mulimu obulesu obwa bakazi, mulimu ebitambi nga era bya bakazi, mwabamu saati dha basaadha, mwabamu enkofira edha bakazi nha basaadha nga bili mulangi edhendhaghulo.

Abaana abangi nga era bali kikunsu, basoloiza emikono dhaibwe badhita ghalala nga ghaligho omuntu omukulu agemye omufuleedhe ali kubafukilira amaadhi bwebanaaba mungalo, era nga abaana banho basanhufu inho.

Amaato mangi inhonga gali ku bukalu amato ganho agasinga gali mulangi eya bululu era nga kumbali kwago kuliku ekizimbe ekibonheka obulungi era nga kili mulangi endheru nhe singa ku bonheka ate kumbali okwe kizimbe kinho eriyo olusozi era nga lwona lulungi onho.

Omukaze eyesibye akatambala akammyufu kumutwe yavala akafulano akairugavu. Omukazi ono awenyeku kumatama era nga amainoge galimu omuzigo wagati, alimwiisamba eryemwani era nga emwani dhino kuliku enhenvu kwabaku edhikali kwenga bulungi n'embisi.

Ekibuga ekilimu ebizimbe ebighanvu eby'emyalililo emingi ela nga bibonheka bulungi. Kilimu emmotoka edh'ebika eby'endaghulo, mulimu kamunye, dhinho edh'obuyondho, nga nh'abantu bali kutambula aye nga ebintu ebindhi tibibonheka bulungi kubanga kanzimyenzimye ali kugema ela obwiire bugya buziba

Ebighumbe ebye itosi ebya terekebwa mu kifoo nga buliku obupande obulaga emigaso dhe bighumbe binho mu bighumbe binho mulimu ensugha, ensaka, ebigwata era nga kumbali kule kuliku akendo, ebibya nha kapande akalaga emapu ye eighanga.

Amaato abiri nga amaato ganho gali ku maadhi era nga amaadhi gakilemu elangi eyendhuba eya kyenvu amaato ganho meirugavu era nga nhe'igulu lili mu langi eya kyenvu olwo kuba nti endhuba eri kugwa bisela bya lweigulo.

Amaadhi age nnhandha nga gali mu langi ya bululu gasulibwamu eirobo eririku akapimo akaliku langi emyufu nhe eya kilagala, era nga akapimo kano kalaga obaga eirobo ligemisa oba likali. Eranga tubonha eirbo lili kutambula mu maadhi akabonhero akalaga nti eriyo kye bagemye.

Olugudho lwa kolansi olwa yoyotebwa obulungi era nga lweyagaza okubita mu, olugudho luno lutambula lwenhyolamuuku, lulimu eikona, ela nga kuliku emmotoka edhe bikula eby'endhaghulo nhi mu langi edh'endhaghulo nga dhili kutambulila ku olugudho luno. Embeli ele eliyo ekizimbe ekya kalina era nga bakiselekesa amabaati amamyufu nh'emiti dhona dhiliyo.

Ekifoo ekikumirwamu endhovu, endhovu dhino nhinji yinji ku mulimu enkulu n'eto era nga muluya muno mwidhiri kwetayayira mulimu obusubi obwakiragala, ghaligho ni weema dhebazimba era nga weema dhino dhibamu abalambuzi abaidhye okulambula ensolo dhino.

Ensolo ey'omunsiko ng'enho eyemeleire busimbalaala. Eri mu langi eya kitakataka, era nga elina amayiga amaghanvughanvu. Omutwe gwayo gwendha okufanhanhamu oti gwa mbuzi. Eyemeleire mu busubi obuli mu langi eya kiragala.

Ekizimbe kye bazimba obulungi nga muluya mw'ekizimbe muno mulimu buno obutafaali obuzimbisibwa ghansi, okuyoyota oluya lwagho. Era nga ku kizimbe kuno kukolebwaku emirimo edh'endhaghulo, kutundhirwaku engoye, kuliku ebya banka, era nga nhighano kumbali ghaligho akati akali mu langi eya kiragala.

Ensolo ey'omusiko eyetebwa empologoma, eri kutambulira mu busubi obwakala okulilaana olugudho era nga emotoka ey'abalambuzi eri kutambula eri mbali ghano, eri mu langi ndheru.

Omusaadha availe esaati eya kapere, ey'amakono amaghanvu yafungizaaku emikono egy'esaati. Agemye eisimu mu ngalo dhe lino ery'okutyereza era nga ali kulitiginya. Nh'omukono gwe ogundhi guliku akakomo, ate ogundhi guliku esagha. Omusaadha ono ayemeleire.

Omusaadha availe esaati eya kapere ey'amakono amaghanvu, agemye eipapaali mu ngalo dhe. Eipapaali linho isalelyaku y'omunhwa ela nga lilimu elangi ibili, eya kyenvu nh'eya kilagalalagala

amalobo amalongose gaamu nga bagataanye, bagasigika mumbali. Amalobo gano gabalika era nga omughendho gaagwo, gali amolobo ataano. kumalighale ghalgho amaadhi agaliku amayengo.

Omukazi omukairekaire akotaime eranga agemye embago alikuduba mubirime bye yesibye akalesu akalimu langi eyakakobe nhekyi tambala kumutwe kirimu kyenvu nhebimyufu eranga ebirime byali kulimamu bya kiragala

Oluguudho olw' eitaka nga kumbali kwalwo kuliku obusubi obwa kiragala. Emberi ere oluguudho luno ye lujja eriyo abantu babiri abali mu luguudho luno era nga kule eriyo n' amayumba aga serekebwa elangi eya kiragala. Nomulongoti gwona guliyo

Enhumba ya yalagho, bagizimbisa amatafali amokye, bagiserekesa amabaati ameeru. Nga oidha ya akayumba kano, ghaligho akagira, buno obwa abalyase nga era ka kitakataka , kumbali kwako oluyi olundhi eriyo ensiko, ate kuluyi olundhi kuliku duuma, ni ghale ghenhe enhumba ghali eninuma ghaayo ni mumbali mulimu ebigogo.

Ekibira ekyasimbibwa kulusozi ghaigulu era nga ekifo kino kya nsozi mulimu ebiko n' nsozi ebiko n' nsozi ,ebisera byamusana era nga kyimpuombwe agemyeku eruyi akasana kalikwakaku ere emberi yekibira ere ate eruyino ebireri biriku nkanhi kimpombwe agemyeku

Abantu basatu nga ba tyaime mu lyato mu basatu munho mulimu omwana omuto era nga alinze oluyi lule aye tibaboneka bulungi bali mu langi ndhirugavu bonabona nhe lyato lya ibwe lyona lirugavu kuba nga endhuba eri kugwa era nga amaadhi gataireku elangi eye endhuba eya kyenvu. Omusaadha onho ogundhi agemye eiroobo ali ku looba ate ogundhi ali kukuba enkasi.

Ebimuli ebiboneka obulungi einho, ebimuli binho bilimu elangi oti ndheru, oti ya pinka, era nga birimu n'obuntu, obughanvughanvu obuliku elangi ya kyenvu, era nga nh'endoki eidye ya gwaku mu kimuli ekindhi.

Abasaadha abazana omupira guno ogwamani era nga bano bazungu nga nabali ghansi abagwiire bairugavu oghundhi alikulwanira omupira oguli ghansi nhono alikwendha okugutwala, alikwendha okugutwala akozesa amani yagema mwiine mumbavu era nga asinzire inho.

Abasomi babiri omughala nho mulenzi nga bavaire ebyambalo byeibwe ebyeisomero, esati dhaibwe ndheru ate nga omulenzi empale ye nho omughala ekilindha kya vaire bya kaki. Omughala ali mu kusilingisa egaali omulenzi abese ensagho ku mugongo.

Ekimmotoka ekisinira engudho ekimotoka kino kiri mulangi yakipapali era nga nekisinira kyene kyakitakataka kiri kughalampa emmotoka ebedha mmotoka dhinhadho era nga mumbali mulimu omusaadha ayemeraire mu.

Omusaadha semaka alimumakage era nga nhi omukazi ghe agemye embago kumbali ghale omusaadha onho atyeime nhabaanabe mumbali eranga agemye egama oba alikunywa kukakyai oba kumadhi eranga yesigeme kunhumba eyeitaka

Ebizimbe bya kalina bibiri, nga ekindi kikaali ku malirizibwa, era nga kiriku emiti gyebakozesa oku ghalampiraku nga bali kugya okukizimba nh'ebitimbatiimba by bakitaku kumbali okwekizimbe kinho ekikaali kugha ni kire ere ekyagwa, ghaligho akalongoti, atenga ghansi ghaligho olugudho olirimu emotoka era nga kumbali kwolugudho kunho kuliku emiti egiri mu langi eyakiragala.

Ensozi edha mabaale empavu nga bwo dhikililaku ghansi ghansi ghaligho ebizimbe ebingi einho nga bya kalina nkanhi ebiyirikeyirike era nga bwo yongera okwikililaku ghansi ghe nhumba dhinho ghaligho enhandha era nga elimu amaadhi nh'abantu betoloile ku bukalu bw'enhandha kumbali ghano baligho bangi.

Egali eyomuka eno mpanvu inho era nga erikulugudo lwayo olubita mukyibira. Egali eyomuka eno eriku elangi eyakyenvu eberi ghayo nelangi eyakyiragala nga nesingamu kuba nhenhe kugali eyomuka eno erikwaka amatalagayo age mberi

Omukyala omuzungu agalamilire ku katanda ak'abalwaire, era nga yebwikwileku olugoye okuva kundha okutuuka mu kifuba. Bali kumutangaza mundha nh'ekyuma kino ki kabwidhibwidhi, era nga ghano olutimbe lulaga ekyo kyebali kutangaza mundha. Nh'omusawo ali kumukolaku omukono gwe gugemye kukyuma kuno, guliko esagha nh'empeta, nh'engalo dhe nsiige.

Ekiwuka ekirina amaghagha amatangavu, era nga osobola okwinhonhola elangi amaghagha gano kwegabwise, elangi endhirugavu nh'eya kyenvu. Mumbali mw'ekiwuka muno eluuyi olundi eliyo langi eya bululu ate oluuyi olundhi eliyo langi emyufu.

enhonhi, endhegeya nga eri mu langi yakyenvu, enhonhi enho eri kugulukira ku kisu kyaayo kye yazimba ku lusaga olw'omuti omusansa enhonhi dhino endhegeya dhisinga okutegererwa okukuba kereere era nga dho ghedhiba tiditera kusirika.

Obutebe bu namulondho nho obutebe obundhi aghalala nho butindhiro obwakolebwa mu miti era nga bili ku mwoleso obutebe buno nho butindhiro budholige dholige era nga balutamu elangi edhendhaghulo ndhaghulo eya bululu, emyufu, eya kilagala, eya kyenvu aghalala nhe ndhirugavu nga bungi enho era nga einhuma gha bwo eriyo emiti nhe bigogo ebiri mu langi eya kilagala.

Olususu olwensolo gye beta entwiga era nga lwa mabbombola lulimu elangi endheru nhe ya kitakataka nga kuliku nhe bisense ghaigulu nga byona bili mu langi eya kitakataka.

Ensoghera nga egwire ghagati gh'ekimuli, ensoghera eno amaiso gaayo mamyufu eranga nga erimu ni langi endhirugavu. Ku kimuli kw'egwire ghagati ghakyo, ghaligho obuntu obwirugavu obuliku ni kyenvu kungulu kwabwo, ate nga kyo ekimuli kyene kyonakyona kya kyenvu.

Akanonhi kebeta kafudhubiru nga akanonhi kano katera okwaganhibwa mubiffo ebibamu amaadhi maadhi okugezanga mukibali oba kunhandha era nga kanho kemeraire kalina erangi dhamirundhi enha emmyufu kumaiso, kumutwe kuliku endheru n'ndhirugavu, nikumugongo eyakivuvu.

Ekizimbe ekyeitesezo eya Uganda era nga ekizimbe kino bakizimba bulungi inho bakiyoyota no luguudho olugya yo luyoyote bulungi inho era nga balusigaamu wagati elangi eya kyenvu. Kumbali ni kumbali kuliku ebendera eya Uganda era nga badiwanike waigulu

Engoina, nga eno eri kumpi n'amaadhi era nga eri mulukyangakyanga luno olusembayo okuba kumaadhi ghano ghegakoma, eyasaimyaaku omunwa gwayo katono era nga ghano ghaliwo amaadhi ate kumbali ere eliyo ebibalebale n'obusubi obuli mulangi yakilagara, akasana kali kwaka

Omusaadha ow'ebyokwelinda nkanhi omusilikale. Nga onho availe ebyambalo eby'abantu abakola mu nhonhi. Ataileku ekooti nga eliku amapeesa ameeru yasiba nh'etayi mu saati ye ey'amakono amaghanvu. Availe empale ndhirugavu, yataku nh'akakokolo ku munhwa akeeru. Era nga agemye ku lwigi oluliku obubonero obw'endhaghulo nga lwigule.

Abaami babiri nga bali mu maadhi age enhanadha mu lyato era nga oghe einhuma ali kukuba enkasi bali kuseyeya nga onho ogundhi ayemereire ali kusula akatimba ku maadhi ganho. Amaadhi malaavu era nga ba bonhekeire mu langi endhirugavu nga nha maadhi galaze elangi endheru nhe eigulu lyaku.

Abaana basatu nga banho baidye kunhonha maadhi balikukanhinhonhinho eranga egali eindhi erambere kumbali ate eindhi bagyitereku akadhomolo omughala onho aveire kyiteteyi ekyirimulangyi eyakasayi nga'ye kyayuzikaku ghamugongo

Akatale akazimbibwa ka serekesebwa amabaati agalimu langi emyufu era nga wano batambulizawo ebyamatano ebye ngeri edhe ndhaghulo. Waliwo abantu nga era abandi batyaime abandhi bemereire ate nga abandi bali kutambula ni di manvuli kumbali

Omukazi ali kufumba eivaa elya kilagala nkanhi eidhodho era nga ali taire mu kasepiki akayakilila ya katyamisa ku sigili eliku omuliro, alinha ebintu byali kutaamu era gwandhiba omunhu, agemye ekifundhiko ekya kyenvu nhe kikebe ekya langi emyufu.

Enkoota eda matooke diri ibiri era nga gali mulangi ya kiragala. Amatooke gano gakozesebwa nga emere era omuntu asobola kugatunda yafunamu akaboola